Ekkubo ery'ettaka ddene bulungi era nga lyonna lirimiddwa bulungi nga mu kkubo muno mulimu abaana ab'obuwala abatambuliramu era nga beetisse ebidomola ku mutwe, nga kuliko omwana omu ku basatu abatambulira mu kkubo ng'alengezza akadomola ka liita ttaano mu mukono gwe ogumu.

Emidaala gy'ebitundibwa eby'enjawulo. Mu bitundibwa bino mwe muli wootammeroni ezisaliddwa era nga waliwo n'ennamba ezitannasalibwa, mulimu apo mulimu amenvu era waliwo n'abantu abakola mu midaala gino.

Ekkubo ery'ettaka, nga mu kkubo lino mulimu embuzi eziwererako ddala eziri mu langi ez'enjawulo. Emabega w'embuzi zino waliyo omuddo oguli mu langi eya kiragala era waliyo n'emiti egiwererako ddala.

Ekkubo ery'ettaka, nga mu kkubo muno mulimu entugga bbiri, ng'etugga emu ewanise obulago bwayo ate ng'entugga endala obulago bwayo ebukutamizzaamu ko katini, ku njuyi zombiriri ez'ekkubo lino waliwo omuddo omuwanvu oguli mu langi eya kiragala.

Omukyala omuddugavu alabika bulungi era omukyala ono yeesibye ekitambaala ekinene ku mutwe nga n'olugoye lw'ayambadde waggulu lulimu ebimuli. Omukyala ono alabika anyumirwa nnyo ebintu by'okwewunda anti mu matu ge mu kutu okumu mulimu ppini erimu era nga ne ku mukono gwe kulabibwako ebyokwewunda ebiriko. Omukyala ono ali mu nnimiro.

Abantu abawererako ddala nga bazze kukima mazzi ku ttaapu, abantu bano abasinga bazze na bidomola ebya liita abiri era nga mulimu n'abantu babiri abazze n'ebipipa ebinene ddala, oba banaabyetikka batya, nze naawe.

Amasaᵑᵑanzira amanene ddala nga ku masaᵑᵑanzira gano kuliko enguudo eziwererako ddala ezigenda mu bitundu eby'enjawulo era nga mu nguudo zino mulimu n'ebidduka ebiri mu kutambulirako.

Omukyala ayambadde essaati erimu ebiddugavu n'ebyeru era ng'ayambadde n'empale enzirugavu akutamye ng'emikono gye wansi gikutte omwana gw'atuuzizza wansi.

Ekkubo ery'ettaka nga mu kkubo lino mulimu abantu abatambuliramu era nga mulimu n'emmotoka, ku mabbali g'ekkubo lino ku luuyi olumu waliyo omwala era nga waliwo abantu abali mu mwala abalabika nga balina emirimu gye bali mu kkolera mu mwala guno.

Ekkubo ery'ettaka. Nga mu kkubo lino mulimu ppikipiki eri mu kutambulirako. Ku mabbali g'ekkubo ku luuyi olumu kuliko omuddo omuwanvu oba ensiko ennyingi omuli n'emiti, era nga mulimu n'omuliro oguli mu kwaka. Omuliro gwonna guleese omukka mungi nnyo mu bbanga.

Ekisaawe ekinene ddala. Ng'ekisaawe kino kirimu obusubi obuyooyooteddwa obulungi ennyo nga bwonna buli mu langi eya kiragala. Mu kisaawe muno mulimu omukyala alabibwako ng'asamba omupiira. Omukyala ono alina enviiri empanvu. Wadde ng'omukyala ono yekka y'alina omupiira, wabula ne mu kisaawe kye kimu, waliyo abantu abalala abalengerwako wadde nga si bangi.